Abashaija babiri bashutami omu maato abiri gatarikushushana bakwatsire ebiti ebibakuhinduza amaizi kandi obu bwaato buri aha mutwe gw'amaizi, amaizi ago g'enyanja kandi nibashusha nka abahikire aha mwaaro gw'egi enyanja.

Omushaija natsindika egari. Aha mutwe gw'egaari hariho ebitookye abikomiiseho orukoba kandi egaari nagivuga aha rukuuto rwakoraasi enyima hariyo emishozi nari emigongo.

Abaana baingi nibatambura aha ruguuto bekoreire enku aha mitwe gwabo nibatambura. Aha rubaju hariho akanyaatsi kandi eseeri hariyo emisiri nana emiti. Aba abaana bajwire enkaito omu bigyere byabo.

Omushaija ayemereire aha rubaju rw'amaizi kandi aga amaizi ni ag'omugyera muhango naatega eby'enyanja. Aha rubaju hariho ekishaka nari ekisharara enyima hariyo emigongo kandi aha rubaju ahu ayemereire hariho otubaare tukye.

Omukazi ayekomire ekitengye omu manyanya ekindi omu mutwe ashutami aha Katebe omumaisho ge hariho omudaara gw'enyanya ,mukene nana ezindi emboga , enyuma ye hariyo omukazi n'omushaija ebyoozi bya kitanga Kandi nana akatare

Omushaija natsindika akagaari kekoreire ebitookye bihango aha ruguuto rwa koransi enyuma hariyo ebyombeko ebindi nana emotoka aha ruguuto oruguuto rwakorasi aha rubaju hariho akanyaatsi.

Omushaija ajwire enkofiira ahekire ebomba nafuhirira ebimera byeye. Ebimera ebyo ebiri omu musiri. Hariho obunyaatsi aharubaju rw'ogo musiri.

Akafuuha kahango kashakirwe ebinyaatsi byomire kandi hariho n'akandi akafuuhu akari aha rubaju rwako kafuuha enyuma hariyo emitumba kandi hariyo na n'omuti guri nka ogw'emiyembe niga vakedo.

Abashaija baingi nibotsya ebyoma abamwe bemereire nibakora ebyoma by'enyigi n'amadirisa, enyima hariyo ebyombeko bikuzire byombekyesiibwe eitaka bishakaziibwe amabaati.

Abaana bato bateire orunyiriri harimu aboojo n'abaishiki nibareeba omu maisho abandi beererize obwara omu mwanya abandi nibashekamu .

Omushaija naavuga akagaari akomireho akaveera k'enyaanya n'akaveera k'emicungwa n'akaveera k'omuceeri omu mahembe. Enyima hariyo enju y'amatafaari eine edirisa y'ekirahuri.

Abantu bariyo nibaronda obururu nari nibekarakaasa omushaija ow'omu maisho akwatsire ebendera nana esimu nateera ebishushani abandi bariyo nibatambatambura mporampora kandi hariho n'emotoka eigwire aha mutwe kandi omukazi nana omushaija bemereire omunda.